Ɗo faturu on be ɗo siga ha sudu ngam nyaunɗa, ɗoombi, yakkida ɗoombi gabakiɗeya majum. be mari haje fu hanju on naftirta be majum, ngam be lara ko vo’’ina suɗu be sareji mabbe fu.